for dis photo now, dis place now wey dey dis photo na where people dey buy. If you wan buy something oh, you go go buy um. If you wan sell something um, you don decide sey you wan dey hustle, you go go dere. De dey call am market um. For dis market now anything wey you wan buy, e dey dere. All the people when you wan take meet for dis life when de get skosko for head, dem dey normal, dem dey they quarel quarel all of dem full dis market so. um .Na here people go dey take, people wey no too get they come dey hustle um when you don get small thing when you take know sey you wan take hustle, you just go the market find small place, oya put your tray um. Market don start um. Na you go go dey shout eyo eyo eyo, come buy um, come buy um. If you know sey dos people wey dem dey drop um the tray for one particular place. For dos place when de dey call spot den when be sey, dos people dem dey pay small small money um dey give people wey dey look the market oh. But if you know sey your level never reach dat one wey be sey um you never get money to dey pay small small. You still carry your tray for head begin dey waka round the market. They waka from one place to another the market waka waka waka um. You see all dos people wey wan buy, you dey tell dem see wetin i dey buy um um see wetin i dey sell um. um Na pepper i dey sell um. Na dis i dey sell um. So dis one na market um where people dey come buy, um dey con sell, um dey con see. Some people now go just come con tell you sey um see dis thing oh. um I like am um. How much um? um the ones wey go just con price dey um. um okay i go come back con buy. Na so the thing just dey um. So na here um na im de dey call market where people dey take buy things con dey sell things. Na im be dis so.

Dis one na photo of fine woman, wetin we dey call African beauty, she fine. And dis photo so, e dey show plenty tins oh, e dey show sey she fine, e dey show sey na pesin wey be sey she fit dey on her own, she own, she stand for ground. No be only fine, e dey like pesin wey fit talk anytin wey be sey no dey fear pesin, she set well and with di way wey she take wear her cloth, e dey show di wetin dem dey call African tradition and African woman. She set, she fine, she hold for ground and na pesin so, as we dey take look dis photo so be like sey na pesin wey no bukuru oh, naim go skul too, di woman dey on her own she dey

We dey see small pikin dis pikin neva reach one year but na small pikin wen go dey like five month or six month and di pikin don dey craw. De sey di pikin don dey craw e be look for up fi be fi be girl oikin or boy piki suffer sey na pikin, e be girl o or na boy, e go still crawl. Dis photo self dey show us sey dey try tell us something oh sey you see dis life wen we dey so, dis life wen pipu just dey rush rush dey do things, no be like dat, life na small small as small pikin like dis, as dem tek born am, na lie down e go lie down oh. As e don tek lie down, e go dey oooooo afta na maybe di pikin don dey reach one month, two month, di mama or di grand-mama go pikin dey teach dis pikin, how di pikin go carry dey sit down. De go put am o ut am sfor chair put something for di back mek di head for no ht for grond oh, as di pkin dey sit down before you kow it e dey sit down well. As e dey sit down, e don dey learn small small how e won tek dey move e bodi. Some now na belle den go use dey use dey move e belle dey shift de tek dey move di bodi wen di bodi de reach wan place, di pikin go tek dey crawl as e don reach like dis wen dey crawl. As dis one don dey crawl now small small small small small small, small small oo, di pikin don dey reach um seven, eight, nine some dey reach one year, three month go enter dat pikin go begin dey waka. So as dis pikin dey tek craw for dis photo so, e dey show pikin wen dey craw oh, e dey try dey tell us sey di life no be rush rush e be na small small. As you don reach dis turn, na your turn be dis, anoda pesin turn go reach as you don reach o, pikin wen dem born dey like dat begin dey waka no. na small small e go tek dey do o small small you tek dey do o so na as de dey tek talk am wen e don reach your time to do dis won e don do. Na wen di pikin don dey reach one year, pikin neva dey sit down dey crawl, na dat time di mama and di papa go dey look sey something don dey happen o. but now e show sey na small small na in life dey. As e don reach dat time for dat dis thing, e don reach di time. Na e don reach di time e dey crawl, di pikin dey show us sey na crawl e dey crawl like dis now.

for dis photo so e dey show as small pikin pikin just dey start to de waka um e just de waka smallsmall one leg don throw one leg come up come front one still dey back e dey see as de mama dey for dia dey happy dey laugh you know sey when pikin don start to dey waka as e just dey waka dat firstfirst time wey e just dey carry leg up um e dey sweet um cause as you still dey carry de pikin for back you go dey pray um God um wen my pikin one waka wen my pikin one waka wen my pikin one waka wen e don start na so de mama e go dey sweet her for bodi bodi go dey sweet her belle go dey happy naso de pikin sef go dey happy o as de pikin don dey happy like dis naso everytime e go dey waka dey waka dey waka dey waka so dis one naw na de pikin as de pikin one start to dey waka see am see see as e dey happy see as de mama dey happy and hear as de mama o den maybe de papa no dey o as de pikin just dey come dey waka dey come out de papa come come out maybe e come back from work come see pikin dey waka um de happiness no be here o because you know sey um pikin don take anoda wey because dis life naw e good sey make person no dey one plate o one place o e no go just dey one place as you stand for dia na no o make you just dey do make you know sey you dey do you dey go forward you dey go dey go frontfront no be sey person go dey push you come back no as small pikin sef make you dey go front make you no sey um dis one my pikin don reach dis one small time my pikin go creep as my pikin don creep my pikin go dey waka naso so na wetin dey dis photo so e dey show us sey life na to dey go go dey go dey go no dey turn back as you don start naw dey go front dey go front dey go front na him wey show us so

foto now e dey show the center this of Benin city status center for this photo now before i even talk wetin dey photo dey talk benin city now na the capital of Edo State Edo State now e dey for one of di state for nigeria for the southern region the down side now this status dey show plenty things um e dey show how be benin city dey this center naw na where the government people wen dey rule di benin city dem dey where all the political people di big big people for the government dem dey for this benin city where from this Edo State for this status this thing, e dey show the culture wetin the belif the Benin people belief e dey show sey this place so na where dey connect all the other side all the villages for this Edo State for this benin city um e dey shoow the food e dey show everything as you don see this thing e dey show everything about the Benin People wetin dem believe, also for this place na where the their palace the person where dey rule them, dem dey call am Oba dey stay so this status now, e dey tell us about how the Benin people dem dey

for dis photo so we dey see sey house no be only one house um no be only two sef um and e be like sey dis one wey six dey na kitchen e burn na naso houses come de burn like dis um person house and de ting burn wellwell um dis house naw na to better one wey dey go even comot am destroy everyting build am again so houses dey burn especially] um for all dis hothot sun wey dey de call um dry season na him houses dey take burn o dis one naw we no know wetin burn am o because sometimes naw e fit be sey person don carry bad um  um kerosene de one wey de dey call kpo fire de ting sef dey make house dey burn or person naw don go carry fuel or someting near fire e go make am burn or e don go light candle for somewhere um for de house wey e no suppose light e near curtain e go still make am burn so as dis house don burn like dis you go come give de owner of de house um plentyplenty money apart from um na plentiplenti money we don reason de part wey be sey maybe person fit dey inside de house dey sleep o or small children fit dey inside de house dey sleep o wen dis fire begin catch so naw na e dey show how house dey take burn and how de ting dey take do because dis pipu wey get de house naw automatically dem no get where to stay except sey dem get one aunty or one uncle wey dem fit go dey but wetin reach your own no dey even though na small corner sef e no go reach o so far as sey na your own na your own e better pass sey you go stay wit person so de photo dey show us sey house don burn o and plentyplenty tings na him dey make house burn um so dis one naw na wetin de photo just dey tell us ah dis house don burn o but we never know wetin really make am burn um but plenti tings dey involved as we dey see am so

Na market and dis market na open market where pipu dey go buy tins and pipu dey sell tins na dis market na where you go see tins wey dey cheap oh wey every body fit buy, for dis market e no dey like all dose big men own wey dey call supermarket wey you no fit price. Dis one now if you go dere you see wetin you like dey call price for you, omo you sef you go tell dem wetin dey your hand, dis market so na for everybody and dis market now e no get pipu wey dey fit sell oh or pipu wey dey fit buy anybody fit come sell for dis market, you go just come here carry your tin come wetin you fit do na di highest wey you fit do, be sey you fit look for nwakoro for di market place begin dey sell your tins den you go drop small small money dey give pipu wey dey look di market, you go dey here dey buy dey sell for dis kind market different pipu dey oh with different behaviour abi na character both di good pipu di bad pipu everybody full for here, [urn] pipu wey dey buy some dey mad, pipu wey dey sell some sey mad but dis market na where you fit buy sell tins na market.

For dis photo na shop, and dis shop ma carpenter shop as oyibo pipu dey call am with dia phonel say carpenter shop we dey call am carpenter shop oh. For dis shop dem dey make tins happen with wood, yes oh for dis carpenter shop anytin wey you wan use wood do, chair, table, bed frame, anytin at all so far sey wood fit do am dey dey do am for dis shop and dis one now na where dem dey use am hold dia side oh, di work wey dis pipu dey do na very better work becos dem dey do am well. If you wan just do tins sharp sharp sharp you no get chair for your house to use work for kitchen just come here, tell dem say u need chair oh, una go just price dia price sef no dey high oh, as you just tell dem before you go know before you know dem don knack, knack, knack, dem don knack am out and dis pipu now wey dey hurtle for here dem dey use am see road becos money dey come out as dey put hand for ground so far sey dey put head for ground better money dey come out for dis carpenter shop and na wood dey dey use work for here.

For dis photo wetin we dey see na car, car wey dey carry big cow for dis our pigin now wey we dey call am mama, yes oh, dis car now dey carry dis big cow but di photo now no tell us wey di car dey carry am go oh, but e dey get pipu wey dey drive dis cow, e get pipu wey dey use am as work dia own na to dey carry cow dey go give pipu wey wan use am any where wey e wan go. But dis cow wey I dey see so, di car try oh e get weight, di cow get weight and e big. Dis cow now dem go use am I no know wetin dem wan use am do but dis, wetin dey show for di photo now na sey di car dey carry cow which is di cow big and di car small and e fit carry dis cow dey go where e suppose go. Pipu dey inside di car e get two men becos women no fit do dis work na men some women dey wey fit do am oh, na men men dey carry am dey go.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

For dis photo so, wetin I dey see na farm oh, but dis farm na cassava farm. Cassava na one crop for here oh, and with dis cassava you fit use produce plenty things. One of di ogbonge things wey you fit use dis cassava produce na garri. [2] Garri na one of di ogbonge food wey we nor dey carry play for here oh, Nigeria we nor dey carry garri play at all. So cassava, you go cassava produce garri, carry do garri, carry cassava do fufu or as we dey locally call am loiloi, you go still cary dis cassava do wetin dem dey call cassava flour, from there na you fit even use do di fufu so. So cassava na, na one of di important [urn] crops wey farmers for dis side dey do. And dis cassava e no too dey hard oh, di cassava get plenty types of cassava. Some na one year you go take komot am for ground, some na six months oh, I think dat one dem dey call agric cassava, den some pass like dat. e get some cassava too for dis our side, for dis southern side, wen be sey, dem dey cook am, yes. Dem go cook am like yam, you go chop am like dat. E still get di one one wen e be sey, dem go cook am, come slice am, come put am for water. Dat one dem dey call am [urn] wetin be dat their name oh, I don dey forget di name. dem dey use am do abacha, yes. So cassava dey very important for dis side, and dis one na cassava farm.

for dis photo we dey see chief from Benin land dey greet him oba oba na de king of Benin Edo state for Nigeria na de king naw de chief naw dey greet de oba for dis Benin dem dey respect dia oba wellwell o you no fit carry talk anyhow for where oba dey and de oba no be everybodi dey see am oh no be you go just dey your house dey your house sey omor e don tey wey i see oba oh i never see oba before make i stroll go de oba palace make i go greet oba no oh na de chiefs dem wey get hand wey be sey na better chiefs dem wey dem know wey dem respect na him dey fit dey go de oba palace o and no be everybodi fit dey greet oba na de chiefs dem wey be sey dem know na him fit dey hail am so for dis photo photo naw e dey show as one of de chiefs of dat Benin land dey greet him Oba dey hail de oba dey greet am dey tell am sey oba you go live long oh oba you great oh you be great king oh yes oh so dis photo just dey explain haw de Benin pipu dey take dey respect de take dey honour dia oba dey greet dia oba de greet am dey e dey see as e dey bring him hand for up where be sey de don dey hail am well dey tell am all those bigbig word na you oh na you be de big man oh nobody reach you oh so dis photo na de chief na him dey take greet oba so for Benin na dia culture

For this foto you go see our papa dem men wey don mature well dem wear white kon wear bead kon sidon only this photo you go know say na traditional ting dem come for o and dis kind white and this bead wet dem wear I know say na only people from Edo state of Nigeria na him fit dey dress like this na dem their chiefs na him dey dress like this and now dis chief dem come for meeting you know say de no dey carry wear this clothe anyhow if dem dey wear dis cloth something dey for ground something for the culture wey dem wan talk or one kind beta meeting dey wey be sey dem wan sidon dey think wetin wetin and wetin we go do wetin and wetin we go do if you look dis photo well you go see sey white gallon dey dis white gallon na kai kai o snap dey different tings dey wen dey here wey be say na traditional tings so dis people now na chief for Edo state Benin wey wan come talk when dey come meeting because na only meeting wey all of them come sidon together they wan come dey talk and the meeting self is not resemble meeting wey be sey na something bad happen o because I dey see sey some dey even laugh dey even laugh na dis people dey hold the town o na dem dey hold the town na dem dey deliberate dey talk tings wey be say e go make the town make dey go go go up go up go up na dem dey sidon na dem be our papa for there and dis people dey no dey carry dem play o dem dey always dey look them the small small people na dem dem dey look because dem their sense big well well

Oto show small pikin dey dance for where the elders dey this dance wey this pikin dey dance na Esan people de dance am esan na place for Edo state for Nigeria this dance na the name na igbabonelihim i no know whether i call am well o but this igbabonelihim na masqeurade dance o and the meaning of this name na sey dem dey clap for the spirit theirrr god dem their ancestor dem the spirit dem de clap for am this market dem no de um this eeehn dance dem no de dey like that dance am o them dey dance this dance for their market days their market days na every um two weeks so or na for where special something dey happen or like um their festival o or na burial o or na their end of year party na im dem dey take dance this dance so the dance now e mean plenty plenty things o sometimes na e de dey talk am sey this one na dey make dem dey fit de um dem and theirr spirit na theirr fore fore fathers fit de waka hand in hand dem fit dey reach them o e also say with this um masquerade dance e dey de even clean their land o then e dey make them make them de dey together make them dey like their self make dem love their self o so so this people dem no dey carry this dance play and dem no de cari dance am o na when special thing don happen or na their market day dem de dance this dance o because e be dem de dem dey clap for their fore fore father o their spirit for all the things wey e dey do for them o so this one na one of their culture wey dem no dey carry play na this dance o this igbaboneli linhim na im be this

For dis foto dey see small pikin wen dey inside kitchen dis one na kitchen wey our mothers been use o me sef I see dis kind kitchen o wen be sey you go dey inside na mud house o then the up na dis ting dem use o thatch ahbi naso den dey take call am dis ehmm ehhhhh ehh kennel the leaf dem na him dem use out for up dis kitchen now you go see sey the pikin dey cook na firewood o and na two pots dey dey the kitchen dis kind kitchen no fit be sey na one person no no maybe as Una don build house like this if the papa marry plenty wives or e no even marry plenty wives different people dey the house naso everybody go carry him pot you you don set your fire wood for dis side o you don set your fire wood for dis side oya o the cooking don start o you know those times na tings dey sweet you go just go inside village things no dey cost o just dey inside farm bush go find firewood oya you kon light am oya o you don set pot o from there now you don dey wait o as you dey even dey cook dey wait some people don dey roast plantain o some people don dey roast banga o everyting set and that time you no go even fear say ehnn one person one person put something for one person food o no o highest now you just tell one pikin sey dey look the food o if the water dey come down call me o or if e wan burn call me o e don do o see as life take easy for that time so dis one na that kind kitchen wey dem bin dey use that time o nobody no all dis gas o na dis one na him be the main main one o and every body come dey happy that period

For this photo now I don see children oo children dem gather o one aunty na im de hold the phone de use do selfie, na so the English people call am o, say na selfie when you do use am for front this children now dem gather e be like say dem come learn something the place wey dem even dey Dey like na market place o all these market houses for this our villages wey people de take dey come sell but this children dem come learn something cos the aunty wey de snap so she wear apron come wear this cap wen this people dey use people wey dey cook cook um people wey de bake cake and all these chinchin de use use and this thing wey de this shed e look like um sugar o so I sure say the children come learn something and the children de hap pyy you de see their face so you see their teeth you see some de even set style for the photo wey dey want take o the children de happy so this children now e fit be say school don close o na im the parent don say oya o oya o oya o make una go learn o make una go learn o and dem De learn am with happy with these ones now you go know children go know wetin dem de learn no be the one wey dem go de borne face de do but these ones dem no wetin dem come do and e be like say the aunty wey de even each them she be better person e be like sey she be better see as she de laugh na come de na better person she be so the photo dey show the children how the children de take happy to learn wetin dem de learn as them dey like this na so o e suppose de as dem de small like this na that time you go begin to de train them, you begin to de give dem thing to do no be to de play play everytime make dem come learn something and I sure say na wetin dem de do for this photo so

For this photo now e dey show as mama dey with hin two pikin them sidown o e be like sey na their parlour o one dey for the back one sidown for the ehhr mama body this one dey show how mama dey with hin children how mama suppose dey with hin children as you see this photo so you see sey the children dey like their mama the mama no dey do the children anyhow you don see children wey be sey the mama dey come back as e dey come back one go shout eeeeehhhh mama dey come o run o they don run enter inside house na fear and no be so e suppose be as mama as you mm as you born pikin make your pikin dey with you make the pikin fit tell you anything you don see pikin when person de do bad thing to but the way the mama de with am no go fit tell the mama sey see wetin dey happen to me o see wetin this uncle dey do to me o because the mama don dey show himselp sey eeh na me be head na me be this i go always gch i go always beat you e dey good make pikin do bad you beat am but no over do am when you don beat that pikin tell the pikin eehhh you make sure the pikin know sey see see wetin and wetin you do o this thinh wey you do do e no dey good o no dem again o nathis thing make me beat you o then you still hold the back you come dey pet am ypu come dey do am make the pikin no sey now mama no dey like this my mama like this i fit tell my mama anything so this photo now so this photo now e dey show sey the children dem emt w?ð h?m mam? mtcht dem dey close the children fit hold the mama you dey see how this other one hold amm this one now sidown e no dey even fear na so e souppose dey na so e suppose dey make e de show sey ahha this people them like theirselves o this women like hin children

for this photo e dey see three small boys um dem don carry some carry shovel o some carry hoe begin dey dig and na vilage o they don dey dig e fit be sey them dey dig their mama things their mama sand or this small children now as them small like this them don start to dey hustle to dey go do small small job them make them see money either see money give their mama or see money give ehhhhhh carry go school we no no wetin dem want use the money do but this photo dey try tell us sey as e dey sweet for other people when other people children no even know how to even ehrrr ha? ðe? du æm to even sell water or even buy something some other people na so them take survive o them never reach anywhere them don carry load for head them don dey hustle like this na so dem go hustle hustle hustle carry so e dey show sey everybody no dey equal o this one fit get this one no fit get this one fit start early this one no fi eehrrr e fit start late na so the life dey o so this children now them don dey hustle they don dey dig sand they don dey carry you know other things wey they don dey carry wey them take see small money e fit still be say them just dey help person but i no sure sey them na help them just dey help person cos if the parents them get the parents no go allow them do this kind work so na so the life be the children now don start from as them small like this they don dey dig you go see small small children if you gooooo um this big big city they don dey even sell water so na so the life just dey things hard for some side well well o na hin be that

For dis photo, you go see small children when they fetch water. Na hand pump dem dey use fetch water oh. And the water na dis erm organization wey dem dey call UNICEF na im give dem. Dis organization na no be government own oh. Na just good good people come, de con come de con say ha, make we dey give people wey no get. If you look the photo well, You go see sey dis place where de take fetch water, the community no be e dis thing oh. Na village be dis oh. You dey see sey road self no dey the place. So na people wey no get. If dis one no dey now, dis one no go get where de wan take fetch water oh. De fit go their small river go fetch and dat small river, na dere de dey take do everything oh. They wash cloth, they bath. They even do all the doable for dere still fetch water, dey cook dey drink. Na im dis ern good people con give dem water. The hand pump now, as you dey see am now Ern one basin dey here. The one wey try big, the pikin wey try big, na im dey press am oh. Cos as e dey press am down, na so the water dey come down, go come up. Na small pikin no fit do dis work oh. So you don see sey erm the small children dey one side oh. The water i no know whether na bath de wan use dis water bath abi de dey drink from the hand pump oh. Wetin i dey see sey the one wey big na im they take dey push am down, dey push am up dey push am down dey push am up. So dat the water go dey enter inside the big ern ern basin wey dey dere. Na so some people dey do oh. Na so some village oh, de no get water oh. Na so de dey take survive, make everybody take see water dey use cook, dey use drink.

For dis photo so, you go see sey small children dem come oh. Dem dey play game. Dis game now i follow play am. So i know the game. Dis game dem dey call am wider wider. Er the children now plenty oh, con hold their hands strong around for circle. One go con dey for outside outside. E no go dey inside the circle oh. For outside where the other ones dem dey. If you look am well you go see sey one small pikin stand for the corner. Dat one, the ones wey dey inside con dey shout, wider wider. The other children con dey answer wider. Wider wider, wider. You dey see the one wey dey ground ern for outside so? Dat one go dey try make e take enter inside so. You go try oh try oh try oh dey mind their hand try oh try oh. Ern the person hand don con weak when you con enter, dat other person now go con pursue am pursue am oh. If e don catch am? erm erm dat one now don go dey for outside, dis one don enter inside. Na im be the game oh. Dis kind game ern e dey sweet well well oh. Na dis kind game, e dey even bring the children sey dem con dey like their self well well. Urh cos the children wey me i follow play dis game so, till today when we see ourselves, we dey hail eachother. How you dey now? how things dey now? Yes oh. E dey bring dis ern ern love for children. De con dey know, dis one na my friend, dis one na my friend dis one na my friend. Na so de con take dey be, con de be. De go con dey look ern all their main person no fall oh. Dis one na, dis one na im dey bring better ern life. Better ern character. Better ern dis thing for children make e dey look other people. Make other people dey good. Na all dis kind place weh dey good oh.

For dis photo urh you dey see am, small children urh dey ride tyre. De say dem dey drive their motor, dis one na tyre oh. So na when life even simple. Erm work as in ha, nothing say dis one dey fear oh. Dis pikin wan do like dis oh. Dis pikin wan do like dis oh. Dem dey kidnap children oh. Dem de e no dey. Children go just go outside play jejely. Urh you dey see dis children so er you o go fit say you remove your motor keep for er remove tyre for your motor keep for somewhere oh or you get tyre wey you dey use you con drop am anyhow, no oh. The children don see their motor be dis. As e don dey like dis, de dey drive dis tyre so all of dem now, e go dey like sey when de dey do ern ern race. Con be like say all of dem go dey the same place. Con say on your marks, oya go. Dem don move oh. The person wey the tyre dey front front, na im dey take first for dis thing oh. Yes oh, no ojoro oh and dis children de know. So dis each tyre now like dis now, na their motor. De no dey carry am play oh. As you see dis tyre so erm no joking anywhere. De no dey play with am. Sometime, de go go all dis people wey dey do dis erm mechanic work dem. Con go meet dem. Oh oga abeg oh, any tyre wey don spoil give us oh. Na wetin dey give dem joy for here be say be dat oh. So here now you go see for dis photo, as dem take dey happy both the ones wey don big small. urh Though the small ones, oya oh, if you no cuma get now, you go dey follow one person for back. Oya oh follow follow follow, when the person don tyre, the person fit give you e own oh. Na so the thing dey oh. No ojoro oh. All you go go hustle your own. For dis kind places now, if na village place be dis now, the parent self, the mama self go go begin dey find tyre for e pikin because e no want wahala. Na so e be.

For dis photo now, e dey show say children dey run oh dey dey run dey go house but dis children e be like sey na children wey been dey some where don play play play play becos dem dirty, dem don dey play oh! Kon dey run go house or maybe dem don tell dem say one tin don dey happen for house oh or maybe light don come oh naim dem dey run becos dis children dey dey run with happiness dey go house, dem dey run like sey sometin better dey for house sometin dey happen for house naim make dem dey run oh, so dis children mean sey sometin dey happen and na better tin becos na laff I dey see for dia face na dey dey smile but dem be dey play becos dis ones wey I dey see so dey dirty well well and dey dey run go house with joy with happiness and dis place wey dem dey so no be city oh if you look di place well, look di road well, look around you go know sey na all dose villages oh and na all dose villages dis children dem dey sadi enjoy. Yes oh, di play, di better tins wey full village na dem dey run go house maybe mama dey call one pesin oh but I no sure say na only one pesin mama dey call becos all of dem for no dey run go house me I dey tink sey sometin don happen for inside village all of dem don dey run dey go dia house.

E dey show four small children wey dey sleep for mat and dis place now I no sure sey now I no sure say na city oh, e go be all dis our rural areas becos city now no fit drop pikin again but here di children dey sleep, dey relax for mat no be for even night oh na afternoon, dem dey sleep for mat dey relax and be like sey with di nails wey I dey see dem go don play oh, dem don play play come lie down for mat dey sleep dey relax make all dia nerves dey straight. So dis photo now wetin e just dey show now e dey show children as dem dey sleep for mat for dia house, e fit be sey na dia house frontage dey take dey sleep for mat, na wetin di photo dey talk about be dat.

For dis photo now, e dey show sey children dey use hand pump but di hand pump wey dey here so e dey very well oh becos dem don cemete for where di bucket suppose dey but dis children for dis photo now na drink dey kon drink water so and dis place na village oh becos dis kind village dey no dey see clean water, so dem don give dem dis hand pump now dey don see clean water dey dey use dey drink, dey dey use dey cook and dey use dey do oda tins so e be like one of dem now naim dey jacky dey pump dey do am down wey di water dey come up, di oda children now dey put dia hand for di hand pump, dey go put dia hand oh if water don enter dia hand don dey full for dia hand, don dey full for dia hand dey go drink from dere. So di children now e be like sey na children wey don run run play, dey kon water kon dey hungry dem, dem kon come here for di hand pump dey kon drink water. So dis photo now dey show children wey dey drink water from di hand pump, wen dey dey happy dey drink am with joy and laffta, you dey see as dey dey laff dey drink di water.

E dey show di same people, di same [urn] clothe wen man and woman wear. E dey show sey with dis di same cloth wen dem wear, wen dem use sew cloth so, e dey show sey dem be husband and wife. And dis husband and wife now dem dey play game. Dem dey outside, e be like sey na their house dey play game. Dis photo now dey show pure love, wetin dem dey call love because with dis photo now wetin e dey show sey dis two people like their sef well well oh, wen dem come dey play, person golook am sey na small children play but dis one no be small pikin play. Dis one na e dey show sey di two of dem one no dey show sey, na me get everything oh na me be di head oh, so di oda person na no go fit talk anything, no e no dey show like dat, dis one dey show sey dis two people Dem dem understand their sef, dem dey reason their sef together and dem dey play, dis game wen dem dey play, dem draw di game for ground oh, if you look am well. People dey get different ways of wey dem dey take call dis game oh, as dem dey na na di woman turn she dey play di game. If she play oh, if she fail or di game dem dey build house inside di game oh, if she play play play she come win build house, e don reach di husband turn. So dis photo na e dey just dey show sey, dis two people dem love their sef well well. And as dem love their sef well well, di thing na e dey bring happiness to dem because if you look di photo well well you go see sey na laugh dis people just dey laugh oh, dey laugh dey happy dem no mind person, dem no send person at all, dem just dey do their thing.

Dis photo now you dey see women wey dey dance. Dis photo now, e dey talk about the way when some people or some parent for dis world dey live and dey believe. Dis ones na women wey de dance wey be sey the front, the upside for their body They no cover am oh. Dem dey naked oh. All dat upside e dey show. And dis one na their way when dem dey take live. For dis other if you go see some other side now, if de see you like dis, de go pour spit oh say dis one e no cover anything for body oh. E dey naked oh. So e don dey get skosko for head but no. Dis particular one now, na the way when dem de dey take wear cloth for dat side. And dis places now, you fit see dis places for africa. For some countries for africa, na black people na dem dey se dem na africa people. And some places when i fit remember sey dem dey do dis ones now. One place wey dem dey call inbar or ern for [2] beer. self. Some part e do dis one oh. Den get ern some people for erm omo vally for Ethopia self you go see dis kind places wey dem dey wear cloth like dis, they dance like dis oh. E still get some places erm for amazon ern rain forest. self. You fit see dis kind of people oh. Den e get one place oh wey me i don see oh but me i no know sha oh. I don see for photo before for River state Port harcourt. When women self been dey like dis oh. But dat one self but i no sure sey de still dey do dis one. So dis one now, e get to show how some part some of the places for black people, how dem dey take dey wear cloth.

photo so, wetin i dey see na young people de con sit down one place oh. Con be like sey de get matter for ground wey dem dey talk. They wan try maybe the matter dey now, they wan try talk about the matter, make dem take settle the matter. But dis one noe, i know sey na young people because old people no dey oh. Dis one i no know whether na dis one wey dem sit down, dem sit down for ern something wey get to do with church things oh ern because the way wey dem take dey open book con dey press phone so, e fit be sey dem dey talk about something when dey for bible oh because dis lady wey even dey here con be like say she tie her head. But dis particular tying now, i no know whether na ern church tying oh abi na muslim own. E fit stil be sey na all dis ern our town matter dem our community matter dem when the young people wey dem dey call the youth of the community don con sit down. Wan con discuss, wan con talk about wetin dem see oh. But wetin i fit talk for here be sey na young people sit down erm. And dis young people wey sit down so, dem dey talk about one thing or one thing. But i know sey something dey ground oh wey dem dey try wan dey talk about dat thing. And the photo now dey even dey show sey er e be like sey na one person na im dey for the up side they tick like say na him, na him dey lead the people because you see sey dis other people now dem keep quiet oh. Dem dey look oh. But i believe sey one person dey for the other side na im dey talk. Den later later dis one dem fit talk oh. Na wetin i see for dis photo be dat oh.

For dis photo so, wetin i dey see na dog oh. Dis dog now no be human being oh. Dog na animal but dis dog now as the Oyinbo people dey call am special yes oh, special aninmal. Now dis dog Oyinbo people dem dey get different animal wey dem dey take call oh. Dog now na im dem dey call domestic animal. Dat domestic animal now e mean sey animal wey dey stay ern for where people dem dey stay. As people dey stay for house so, dog e dey dey for house. Na im make am dey call am domestic animal so. Dis dog na animal when human being, people like us. Plenty people dey like am well well because erm the dog, e get plenty things wey dem fit dom am. When when people dey use am for erm yes. Some people dey chop am oh ern but some people de de dey go buy am. Dem dey take am as erm how dem take dey call dis thing, the Oyinbo people dey call am pet. Like all dis small ern animals when people dey like. And dis dog now na ern na animal wey be sey e dey dey e dey very very, e dey know the owner well well and when the owner talk e dey hear oh. E dey hear when the owner talk. E dey hear well. Den the dog some people, some people dey use am for ern ern security for compound. Maybe na armed robber wan enter your compound, if de don see big dog like dis, de don run. So dis dog now e dey get plenty plenty things wey people dey use. People dey just wan dey buy am, keep am for their house make e dey around dem because e dey make bad bad people dey fear to enter place. Dog na better animal wey i see am oh.

For dis photo now we dey see sey person dey play drum and dis drum now e dey talk about different things oh. Person fit dey play drum e dey people dey dance. Some people dey dance but even people dey dance dis one dey talk about the tradition. The way wey people dey take do things for their side. When person dey play drum, e fit be sey erm something wey dey very very very big. Mature wey big, wey dem do happen for the community oh. So de wan make person make everybody come community all or make dem come their king place. De go play the drum play the drum. Everybody go know sey eyo eyo eyo something don happen oh make we dey go oh or de wan e get people when no dey call turn cryer. when de dey tell something for the community, if de wan go tell everybody for community, if de wan go compound by compound. As de dey waka dey go, de o con hit the drum hit the drum, de o con dey talk urh. People as de don hit dat drum, everybody go con lis ten de know sey ha something dey wey dem want make dem know or e fit be sey de wan dance. Something don happen for the town when be sey maybe na something for happiness oh or sadness. The two dem dey use drum oh for some kind places oh. De oh con dey dance, de oh con dey sing their community ern dancing song. The ones wey dem dey call cultural dance. De oh con dey play the drum de o con dey sing. So dis erm drum wey dey dis person dey play for dis photo so, e dey talk plety plenty things oh. Na the one wey e mean, na im we never know but e dey show plenty plenty things. And the things wey e dey show plenty plenty things na about people culture. Na about people tradition about even african tradition. Even our side dem dey do dis thing well well. Na wetin dis photo dey talk.

For dis photo now, wetin i dey see na coconut oh. The one wey dem dey call dwaft coconut. Na short coconut dem dey call dwaft coconut. Er dis coconut now de get ern ten to twenty fit oh, e no long urh. Den ern three to six meters tall. De no urh tall. De no long at all. mhe Erm dis coconut so e no dey like dat long one oh. Dis one now e dey quick dey bear fruit oh. E go start ern to bear fruit after maybe three to four years as you don put am for ground. As e don dey come out three to four years just dey expect sey you go start to dey eat coconut oh. And dis coconut now e no dey like the long one. Dis one if you wan bear fruit now e wan bring out fruit now na plenty plenty. If you dey see for dis photo now you go see sey everywhere now get the coconut coconut coconut. You don out full everywhere. Dis one self ern as e dey come out like dis, plenty people go go carry stick dey con weidge am for down oh make the coconut no fall fall cos because erm plenty for ground. The down one na small small but dis one dey plenty. And dis coconut, dis dwaft coconut some people dey even like to use am do erm erm plant for their their compound like sey na garden. Their dis thing the coconut wey dem dey bring, no be na small small oh. E dey as Oyinbo people dey call am medium size and their water self e dey sweet oh. Dis ern dwaft coconut e get plenty oh. E get the one wey dem dey call ern malayan malayan dwaft. E get e get golden dwaft. E get ern chowghat orange dwaft. I no know whether i dey call am well. But dis one na the different different one wey dey for the ern dwaft coconut and na im dey the photo when we dey take see so.

For dis photo now we dey see one fine woman, when dey her shop oh dey sew. She dey sew cloth oh. E be like sey she she be tailor. Now dis woman work now, she she be tailor oh. But dis one e dey show work wey people dey con dey do the work. E fit be sey na hairdresser oh. E fit be sey na person wey get store oh, provision store or any other store, food stuff or dis one wey dis woman dey do wey be tailoring. But dis thing now e dey show how people dey take wan dey get their own things, dey make their money. Ern no be to just go say e wan start oh, e wan go rent store, No. Na to keep the store. Dis one now, dis woman don sit down sit down sit down don ask don look look look say na dis one i wan enter oh. De oh con dey look wetin dem wan gain inside. Omo dis thing, if i enter dis thing now, money go dey oh, e don start. Now de no know how dis woman don do oh. As she dey sew like dis she dey happy but no be to only sew keep am like dis. You know wetin she don do. Some of dem now den go put money. Some places dey no too oh God my money go con back my money no go come back but de go close eyes go say wetin go happen go happen because dis one na wetin the Oyinbo people dey do ern risk taking. Con dey build small small. So dis woman now she dey sew cloth and she she wan try make she become her own ern her own madam. Make she get put for her for for table make she and family make dem see something eat. Na small small businesses oh. Dis woman business wey never too big oh but all dis one now people dey work make dem take get see food chop.

For dis photo wetin we dey see na esan masquerade. Esan na the south south part of erm Nigeria and na dem be Edo state. Dis people de no dey play with masquerade oh. Their masquerade e dey talk about the way wey de dey take live their life. Na their culture. And dis masquerade so na the spiritual part of dat the way when dem dey take live their life. The other side of the part, no be the physical side oh. Na the spiritual part because de no dey carry am play. Now dis um masquerade so, de say na the spirit of their fore fore fathers na im be dis oh. And de say dis masquerade so, e dey link dem So, de dey link ern with the people wey don die since and the people wey stil dey alive. E dey link dem. Dis masquerade no dey carry come outside dey con dance oh No. E dey only come outside when dem get their festivals. Na im the masquerade dem go show body or when big person for the community so urh. Big person wey big well well oh. No be say na anyhow person die oh. When big person when be say dem de de don salute am well well ern die dis masquerade go come out. When go come show sey um dis person na big person oh or one kind ogbonge thing for the town so when be sey dis kind thing um e dey e e no dey dey like dat happen oh. When be sey the thing big well well ern ern. The masquerade fit come out. Now dis masquerade now e get different ones oh erm. But their names na im go do you one kind because the name dem hard oh urh. But me i go try mey i see whether i fit mention one. Dis one wey dem dey call igbaboneliimhin. I no sabi whether i pronounce am well oh. Dis now na sey dis one e get strength well well. Dis one dey dance well well. Dis one dem dey use am er People when e people wey e dey dance, people go dey happy. E dey show sey omo dis place hot oh, Yes oh. E still get another one when dem dey say [2] abi na which one ern Dat one now, dat one dey sacred oh. No be everybody dey see am. De say dat one, woman self no dey see am because of the power wey e hold. So dis one na the tradition for their masquerade for edo state, for esan. um Na im be dis.

For dis photo wetin we dey see na urh people when dey together. Dem dey call am family. er And as we take know sey no matter how life go take dey oh the most important things for dis life na im be your house oh, your home. ern So for dis photo you dey see man dey see woman, you dey see small pikin urh. E be like sey the man and the woman they teach their pikin. They open book dey show am. With dis one now, you go see sey um this people um dem dey together. Dem dey for each other. Dem dey for theirself because erm you dey see how dem dey take show the pikin e dey sho sey um no no matter wetin dem dey do dey do dey do dey do dem dey still get dat small time when dem still bring come outside. Dem dey take give their pikin. No be only their pikin, they take give theirself. So for wetin i dey see for dis photo na people when urh they know sey de know how e dey. Wetin um dey to get people, to get family. Na the photo now no dey really show sey dis people na our side people oh because the woman wey dey here now, e dey look like sey na dis Oyinbo women oh. The man fit be our side sha but e like sey na dat side um him im take dey because the way when the photo take dey, e be like sey na dat side dem dey. But the real koko, the koko wey me i be wan talk sey dis people dem like their self. Dem dey dem dey for their self um and dem dey take out time dey take they dey together. Na im be wetin i see for dis photo so.

for dis photo now, we dey see place oo, e dey like sey na street oo but water don carry am. If you look am well you go see monkey bridge wey people dey take dey waka dey go reach their house, na so plenty side for dis our country Nigeria dey oo. Now dis one now e fit be sey na rain water oo wey rain don fal, fall, fall, you know sey dis our side now, we no dey fit dey look our drainage system so. Our drainage now dem don pour sand oo, pour, pour, pour dem no dey do am so, now nowhere, some part sef no even get de drainage so, so nowhere for de water to pass. Now, de water don go go come take um over de street and everywhere, now you dey see. Sometimes no be only rain water, e go be like sey dem go sey um, u know some of those years dem go sey dem wan open dam oo water go come as dem open am now, some people now no go get where to stay. So dis place now de show sey water don take over everwhere oo, see how people dey take de live their life, if you waka for de bridge now if na night you don fall enter inside de water because of how our environment don dey, our place don dey, we no dey gree maintain am, so see wetin e don cause us now. Now some people now na everyday dem de suffer dis one oo, cause small rain go fall, um you don pack comot for house, sometimes na for night um wey people don sleep oo when night don go far before you go know, your bed don dey go, your bed don dey go, um water don take. So dis one now dey show sey one place so water don take oo, water don take oo, now na so people come dey survive, dis one just dey show how de place now, de situation of things don dey for we.

We dey see pipu wey gather, den dey like sey den dey di came age group o, dis pipu na dem be two den dey jpllificat for here o, e be like sey den dem know their sef na dem be pipu wen dey close so for dis place na e be like sey oe of dem e don get wan thing e dey celebrate birthday o den don give am promotion or one beta thing don happen because if yu look dis photo now, den dey laugh den day happy den dey even carry di cups den wen dey use dey put together and dat won dey show sign sey den dey happy. So dis photo show sey di kind pipu wey e carry near bodi so, na pipu wen go dey for you dey by you, dey there for you no be pipu wen be sey beta thing dfon enter your hand na de don dey sqeeze face den dey pray mek you own mek your own side spoil mek their own beta. Beta pipu wen dey ner you na pipu wen go dey ray for you o dis my friend o mek beta thing near ram but e be like sey na di kind go dey wen something bad dey happen to yhou klife na so nor be only ghood good things dey happen to pipu sometimes bad go happen good go happen na so di life dey o no be beta beta thing but ven though na bad thing happen mqaybe eh e get pipu wen dey there wen go de there sey dis wons na my pipu o na my friend o wen den dey for me if good thing happen, den dey there dey follow you dey happy dey thank God sey dis won don happen o. if you need pesin wey go talk to you maybe you mopral do go well wellyou need pesin wey go talk to you mey di moral for tey high, den dey for you. So dis photo naw show sey di pesin et beta pipu wen dey happy with am den dey there with am anything happen o good o bad o all of dem go cry clean eye, den fall den go stand up oya o allele o mey we dey move. If na beta thing self den go come come follow dey happy dey pray sey beta beta dey follw you. Na in dis photo dey show sey de dey happy dem dey dey their side den dey very close deyy happy de pray mek beta thing dey chop dey dance na so life suppose be na so di photo be as de tek see am.

For dis photo so, we dey see where motor dem dey and dis place so, the oyibo people dey call am garage. Dis place so, no be sey na all dis big big cities oo those ones na still city oo but no be where be sey things big big men dey, things dey do happen, but dis place now, de things wey dem dey mostly do for dis place na, de do with um motor or e de do with park, where people dey see small small money dey take load dem. You see sey na park oo wey people dey, dey use de carry people wey dey fit see money inside for ehm all dis things dem wey dem de, tickets dem wey dem dey sell. You fit see be sey, people wey dey here now their work na to de make sure sey ah, because most of dis um motor dem, dem no dey carry am go out oo but dem dey keep am for there or maybe um how dem dey call dis people wey dey repair motor dem dey there. Some people now na to de look de motor, dem de see money, as dem dey look de motor make person no come thief am, dem dey pay dem money. So na small small way wey people dey take get small small things wey dem de take dey dey also de give back to de people or to de um economy for dat place. So dis one now e dey show how those people dem de take live oo and dis place now we dey talk about motor, hustling, how people dey find dey hustle for street, how dey take de make life and how dey take dey do am towards dis park towards dis motor, dat is all dis um spare parts and other things, na him dey take show for here

for dis photo so, we dey see um gong, dis gong represent plenty plenty things oo. Once we see am as e dey so um, we just dey carry our head dey think dey go many many places, cause dis thing na, e get plenty plenty work wey e dey do so. De first work wey dis thing dey do na for song, for where you wan sing song for somewhere or dem get occasion for somewhere as you dey sing oya you dey knack am kpong kpong kpong kpong kpong dey go, yes oo, e dey give de de song one kind sweet um, oyibo people dey call am tempo, aragba, agba yes oo, then one other place some people dey believe sey dis thing now, e dey help for ehm um beta balancing of energy, when e go make you get beta energy then help you um dey think well, dey meditate, anything wey you dey do dey think well, na so some people believe oo. But dis thing sef e dey show um power oo person wey big, e big wey e dey show sey dis person big, like maybe you go for one kind place or where dis our traditional rulers dem dey, all dis our big big men, all dis our king dem, maybe you dey de, you de sidon oo de king neva enter oo, as de king wan enter dem don dey knack dis thing kpong kpong kpong kpong kpong kpong to show sey ah, big man don de enter, peron wey know who and who, person wey get get, that kind peron dey enter, everybody go con stand up e dey even show that one oo, then dis thing sef, e dey show for, maybe something dey happen for town so and dem wan tell people now, dey go come carry dis thing now come dey waka for all de nkoro for de town wey dem don knack am kpang kpang kpang kpang, e go come make everybody come quiet to wan really see wetin dey happen oo, or maybe thief come somewhere oo, dem go just knack am kpang kpang kpang ewoo, thief oo, thief oo, thief oo, yes oo so dis thing na plenty plenty things e don dey talk about.

For dis photo so, e dey show how two small children dey greet their Mama. If you look de photo well, you go see sey, e get girl pikin, e get boy pikin. De boy pikin na prostrate, na lie down e dey lie down dey greet him Mama, de girl pikin, e kneel down de greet him Mama and dis one now, e resemble one um practice um one of our state for Nigeria dem de call dem um de west um part of Nigeria, Yoruba people, na so dem dey take greet oo, there na if boy or man see person wey him senior or him Mama, him go lie down to show sey ah, him get um respect for dat person oo, him go lie down greet de person,, lie down greet him Mama, if na girl, him go kneel down greet him Mama. So dis one wey dis two children dey do so, na dat ehm dis thing because if you see de way wey de woman for de photo dey take wear cloth sef, de woman wear those their type of cloth, dis type of cloth dem dey call am for dat side sey na buba and wrapper wey dem dey tie. So for dis photo now, e dey show as de children dey take dey respect their Mama so dey take dey greet dem, dey take dey lie down, de take de um kneel down dey greet, na wetin de photo dey talk and e dey even de show sey as small small children so, we need to de greet our Mama like dis, dey show am, no be sey you go waka pass dey say, good morning oo, good morning, no, you go show am, as African wey you be so.

For dis photo so, de thing I dey see for dis photo na children, plenty plenty children wey come, children dey come sit down, me, e be like sey um person wey big dey de there tell dem something oo, e be like sey something dey happen oo, because if you look dis photo so, you go see sey no be all dis city city places o, na all dis our village places oo, so e fit be sey one person now, dem wan do one thing for one pikin wey dem dey call am baiday abi na birthday wey dem one come do now de, all de small small pikin for de town don come sit down don de happy or one aunty wey don big well well or one uncle wey don big, wey don see things now come decide say ah, e wan tell dem tori oo of wetin dey happen that time oo, wetin come dey happen oo, e come dey tell de children oo, de children come dey happy dey clap because if you see dem now, e dey like children where na happiness oo, na happy, happy full, see as dem raise hand, e come be like sey maybe de uncle don tell dem say, oya oo, who don, who no get dis thing or who go fit answer dis one wey I wan ask so, dis thing wey I wan ask, dem don carry their hands up oo, dem don dey shout na me oo, na me oo, so as you dey see like dis now, dis place na place wey um omor, na joy joy full everywhere because if you see de children face, na childen wey be sey um, dem know wetin dey, dem dey happy, dey don play play play play play, na children wey um don dey live free world now, don play play play play, dem don come lis ten and dem dey happy for de photo so.

for this video, e dey show us an e dey talk about the people wen dem dey our front dey carry us go wey dem dey call goverment na dem dey lead us oh dey tell us wetin an wetin dey happen oh wetin an wetin to do, na dem dey say wetin dem dey do e dey make us beta oh na for the video now e dey show us plenty things o how other contries like um USA, France an other things dey take dey choose their person wey dem dey follow oh, dem dey get one wey erm dem dey call eh democracy that one that democracy na the kind pipul the government wey we the people wen dey for ground dey take choose oh we that one dem dey do am through wetin dem dey call voting oh wey be sey you go go vote dem for we contry naw we go only vote or dem go vote for you when you don reach eighteen years when you reach eighteen years e don mean sey you you don become big person oh you don dey on your own so dat democracy now, na you gp go pin your hand oh, e get card wen dem dey call voters card wey you go go vote ah na this one go do good oh na this one we go put our vote for oh, we go come vote am in we get one wey we dey call authoritarian abi authoritative oh leadership, that one now you sef you fit vote am in oh but like the democracy now, e go dey reason our mata sometimes oh, some of them go dey reason our mata se ah see wetin we want oh see wetin this people want oh, but the other one wey dem dey call authoritarian that one now, na him himself do choose sey ah, na wetin e no go even lis ten wetin the people dey talk, na him go choose sey na this thing this people need, na this thing i go do for them. yes oh. then for the democracy now, e get people wen dem suppose dey look am oh, e dey get court, e dey get erm, um this people wey dey read newsapaper dem how dem dey call am, if na journalist dem be, all this news places wen dem dey take write tori wey dey happen dem suppose dey look them o, but how dey goverment don be like this some of them now, no when to even look them oh, because sometimes if you go put dem your vote sef dem fit do mago mago mago mago still put who dem want make e dey there so na this one just dey talk how the goverment take be e sey e be for diffrent side an how dem dey take put person for that position na him dey talk about

this video, e dey ask us say how many times we dey go meet God, baba God dey say ah, na your hand we dey oh. you don tell us say who dey for you, you go dey look am you go dey look am, you no go allow bad bad people an bad bad things come near them. how many times you don go dem dey tell us say God don give us power e don give us power. as we say we be good choildren, sey him go dey there dey look for us, dey luk us so that bad tins no go happen to us for him book for exodus 15:15, the book tell us say, the book of God tell us say say our papa go dey front dey fight for us, an we, we go just dey coole dey relaz because nothing go near us e say the enemy go come oh because if e don say na God get you, everything wey you get na God own, na God you give your life to, sey the enemy the devil with him people go come, world people go come, but say make you no fear, beacause him dey there because so far sey you don say na God you know him go dey there even for him book for psalm 37:7 e say say the angel of God the one when dey with God for up there go dey the front of your house like this go stand gidigba say e no go allow anytin anytin come near you so far as say you you don say na God get you say make we no fear, say make we dey always dey come God side make we always dey reason God because na him get us make we always dey look God cos God don already tell us for him book say so far as sey you don dey for am him go always dey there to dey to dey keep you make evil an bad people no near you, make world people no near you that one na wetin God don already tell us say make we dey do wetin God tell us

for this um video e dey talk about the payment the salary wen people dey take receive oh and e dey talk about the goverment, our goverment e no really say na Nigerian Government oh but dem no specify which goverment and which goverment dey talk how if you dey work for goverment you go know wetin dem go pay you. E no dey like when you dey work for all this ehm people wey dem dey call private sector wen be say some times now you no go know wetin your neighbour or di person wey dey work wit you dey collect but if you dey work say na gofment you dey work you go know sey you dey level 1 oh na tati tausand o. Wen you don reach level 2 e fit be 45 or 50 when you don reach level 3 na like this o so you sef, e go dey work oh dey work oh, dey hustle how you want take reach that side because before you even reach there, you don calculate how much you go take receive how much you go take receive. you go even know which year and which year maybe you don dey level seven for two years or three years you no sey ah by the next eh, by three years or four years i don dey go promotion i go enter the other level, e dey show oh nothing to hide e no dey like all this ones when you dey work for person wey you no know wetin dem want pay you, you no dey even some of them you no dey kuma go promotion oo but this one, you go go promotion you go know the how the thing dey take be. when person talk seh ah, i dey level 8 alreadt you don calculate you don seen this person na so so so person oh, this one senior me for years oh say him salary na like this oh. me i want make i go this one oh e go work. if na bokolo, e go add make you take reach there. so i dey show us sey goverment e no dey hide him own everything dey open you know wetin you suppose receive wetin you no suppose receive so if dem dey cheat you sef you know sey ah cheating dey for wan place na wetin this place dey talk

for this video, e dey show us how the world suppose be how esuppose dey do with people how wi go do our small even the small wen we get, to make sure sey see the person wen dey there e, e laugh to make sure say that person wen dey down you do something make the person happy na him be this thing oh the world no be say you go dey gather gather things you go gather you go see person wen dey suffer person wey never chop e no get time e go dey gather gather gather gather as you gather finish no be ground you go still go? na ground. so now we go how we self small small thing wen we get dey our hand oh. even though so far as sey you beta pass the person you get house wey you dey sleep you get small garri for house wey you dey soak dey fit dey eat dey dey live life you go give the small one wen you get to the person wey you no sey e no get at all at all some people like this dem no even get hous. even thus garri wen you get, dem no get am so na how we go take dey make people happy as you dey make people happy so you no go know oh. person no fit come carry plenty moni give you but for wetin you do, you don make person say that person for inside house go dey pray for you when you no even know so make we dey try, make we try. we no say the world e dey hard things no too dey but make we dey try dey make we we sef dey fit dey give the small wen we get to help the other person make everybody for dey happy for life e no mean sey you go give everything, but the small wey you fit give, give. do good

For dis video, we dey see how dis woman take dey clean her house. She wake up for morning na im she start work oh. All the house dirty. Paper dey everywhere. Children play play things self don full. But as she wake up, she na clean person. She start oh. She go dey begin dey pick the things. Dey pick the pillows, dey arrange dem. Go kitchen wash plate. Clean kitchen. Clean everywhere. As she clean everywhere finish, her children and her husband never come. She begin go find food begin dey cook. And she dey cook for very clean place. And dem say dis cleanliness dey good oh because the way wey your house go take clean na the way your body dey oh. Plenty sickness wey people dey sick now now now na because sey de no dey clean house well oh ern. You go come some people house, as you enter the house ah! odour no go let you dey the house er. Na so everywhere dey smell vun vun vun. You go pack cloth, cloth go full for chair. Na when visitor come your house na im you begin dey pack the cloth make you go hide am for somewhere. Your bed you no fit dey do am well as you don wake up for morning. House cucuma some people one week self they no dey sweep house oh. They no dey do anything. To even cook self ern. E get some people er, if you enter their kitchen, all the plate wey don dey dere for three days, one week magote everything dey come out. Everywhere dey small. And dos people now with all the flies wey dey dere, de go still dey dere they cook food dey drink water for inside dat kitchen. You don see am. So dis video now, e dey show how we suppose dey do for our life. How our house suppose they dey. See! the house wey dey dere na white oh but the house dey very fine. No be sey very fine, the house clean die. So na so our house suppose they dey. Na so. Dat one na character, one one better character wey person suppose carry. So every day you wake up er you clean your house well.

Well-being for pikin. To make pikin day strong, dey healthy, and dey happy, e get some better habits we dey need learn from small o, these good habits go help the body and their mind grow well. pikin need chop balance diet wey get all the nutrients we body need. Give them food like rice, beans, vegetable, fruit, egg, fish, yam, bread, garri, and milk, make dey avoid too much sugar, sweets, biscuits, and soft drink. Because if it spoilt teeth and if it cause weight wahala. pikin body needs plenty sleep to grow well. Small pikin suppose dey sleep from ten to twelve hours every night. Make sure say dem get fixed sleep time a d try to off television and phone before bedtime. Make sleep sweet. pikin need plenty play time because it help the body they strong and make their mind relax. Encourage them making they jump, run, dance, keep rope and play football because physical activity they help the body grow strong and keep them fit. Teach pikin to wash hands with soap and water before they chop and after dem use toilet. Make sure say they baff every day and keep their body clean. Make sure say their their nails dey neat and make sure say clothes too dey clean. Make pikin brush teeth every morning and night. Make dem use soft toothbrush and small toothpaste. Show them how to brush the front, back, and under teeth well. E good make pikin dey sabi dey express the way e dey feel o. Encourage them. Make dem talk when they dey happy, sad. when dem dey fear or when dem dey are vexed. Show them love, care. dey lis ten to them when they talk and try to dey encourage them. Teach pikin how to cross roads. Make dem dey look left, right, and make dem dey look left again. Teach them. Make them no dey touch hot pots, fire, or sharp objects. Carry pikin go hospital for regular check -up. Give dem vaccine to protect dem from measles, polio, tetanus, and other sicness dem wey dey body. If pikin dey chop well, sleep well, deyclean, and dey play, e go grow healthy, strong, and happy. Health na better wealth

dis photo nah wetin u dey see nah people dey fetch water from pump dey call am local pump o but for di photo wey we dey take see so dey say dis place nah village o dis place so if e dey hard if dis Kain pump no dey e dey hard for people to see beta water to drink o cos if you go their river na nah there Dem dey do everything nah there dey go wash plate, wash clothes take um bath um take fresh water to drink take fresh water to cook from there nah e go see say dem don dey sick oo all di children nah nah only head head you go see oo their name don long so nah dem don get dis Kain one nah dis one nah dey give Dem beta water dey fit drink and nah dis Kain pump so nah press dey press am down o some people dey even call am Jackie pump o you go see say dis aunty dey see di aunty nah, di aunty nah hin dey help di children so e dey press am down as e dey press am down water go dey come down water go see Dem don drop their bucket children don stand one side dey wait o make di aunty just dey help Dem o as e dey help Dem water go enter wen e don enter full Dem go comot am put another one o na so dey take get water for dis Kain areas so na Wetin Dem dey do for here nah everybody nah e go wait for your turn o you no go just Waka come con put o no as e don reach your turn e go put your own then another person self go fetch like that small small everybody don get water o for dis Kain place na so Dem dey take dey do for water thing na na small small children o mama go send Dem make Dem go so one big person go there start e go help Dem dey do di Jackie dey do di pump dey press am down so that Dem go see water collect